Niriba anu n doli sobila n chena ka kom do bɛ luɣuli kom maa nyɛla koʒiaɣu moɣali n nyɛli ka bɛ yoaɣi niɛma tooli niriŋɔ nyaɣila gaɣali din nyɛ zaɣa dozim ka ŋun pa o zuɣu ye liiga ʒee ka gba nyaɣi gaɣali zaɣa dozim ka ŋun pa o zuɣu ye niɛn sabla ka gba nyaɣi gaɣa dozim ka ban be nyaaga maa nyɛ bihi ayi.

Polinsi nima n laɣim ʒɛya polinsi nima maa pilila helimenti sabila ka yino gbibi la Nachimbila nuuni lala nachimbila maa yela liiga waɣinli liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka ninkuri yino gba za polinsi maa tooni.